Taani hayi keehippe babbaddiis gaasoykka daro wodee asay miizzaa ashuwa giidi hariya ashuwa shukkuwa doommida gishshawu babbaddiis.

ta aayiya tana giyaappe tana shama gaada yedo biray wodhiis ta woygada odoo iyoo hay ta santaa donuwa awuppe ekkada efoo iyoo.

Wolaytta heeran bachchaa asay keehippe go'ettoosona. Ha baattaykka keehippe daro haattaa oyqqees. Ikka oosettiya maykka iqqaappe oosettees.

Taani markkaatto giyaa baada muuzziya, mangguwa, paappayyaa, qamisiya, gurddiya dumma dumma tana koshshiya miishshata shammada....

Nu soon awaa ayiyoo ishaa michiyoo gididdi issi bollaa shiqettidi bonchettidi issoy isuwaraa nagettid de'ossi.i

Wolaytta soodo katamman diya macca naati xoqqa caamaa ha'i wode keehippe go'etoososna. Ha xoqqa caamaa go'ettiyaageeti bulachaa woykko cherchiya geliyo wode go'etoosona.

Wolaytta asay issi alleeqobanne ooratta qofaa issibaa nabbabidi he nabbabidobaa garssappe ooratta qofaa demmanawu danddayosona.

Toophe dere kawoy kare dere asaara abaa haataaba uttidi ba qofaa aattiidi de'ees.

Kokkaa, kokkaa wolaytta asay yeehoy gakkiyo wode he azzanida keettaa asas yiya imattaa mokkanas kattiya katta qommo.

Maa'o meecciya miishshaa ha maa'o meecciyabay asa naati bantta wolqqaa loyttidi maayo meechchan onggotta mala asa maaddidi gelida miishshata.

Ta nawu woxxa woxa ane woxa baara ane giyappe mangguwa ekkada ya, la pala akka yekkayda diya gishawu daabuwaa eyaara ma! Nena namisshi des coo ga uttoppa dendda woxxa ba shammara ya giya mantn dees ba.

Zine naa''u asati kaccettidi polisse keetta bidoosona. issoykka dure, issoykka daha. duriyaayyo shaakidi pirddidoosona.

Wolaytta sooddo telebezhinee xaabee woykko erooddo xaabeti dumma dumma oorettabatanne lo"o malaalisiya qofaa erssiddosona.

Toophphiyan deriyaanne dere asaa ba'alee gattiya wode wolayitta macca naati bullukkuwaana bantta bantta xeessaa danccidi woyikko qachchidi kiyoosona.

Ha'i wolaytta katamaa ubankka mabiraatee gelisidees. gelibbena heeratun isiniyaa aginaa woykko layttaa geli wurriyoogaa erissidoosona.

Siyitte siyitte naato oonikka ta daftare achchi siiqqenna mala ta daftariyo bochchena mala ta iskifirtuwaduwa bochchena mala issi asi taagachi shiiqishin ta sho'ana he uraa bochenadan ta daftare duwa.

Issi geela'o na'iya ba bolaa minotettaa naaganawu galassan galassan ba bolaa meeccawusu, meeccetidooppe keehi sawanaassi kuwaashe shituwa ba boli tiyetawusu.

Nu kawayre ha'i kaalid yeexxes, ha yeettayka ta shemppiyo keehippe ufayssesinne ha yeettanka ta shemppiyaa 'indegena' hara hidootta demawussu.

Wolaytta Soodo kataman dumma dumma heeran kare medoosati aqqo sohuwanne bantta kattaa wottidi miyabati doosona.

Wolayitta sooddo yumberestiya tameeree gallasaa, guuraa, seetaan dendidi keehippe lo'iyaabanne malaaliyaba bantta bollaa naaganas koshshiyaba oottidi gelidosona.

Asaa naati geeshsha carkkuwa ekkanaassinne asaa naatuppe kiyiya xuugettida carkkuwa ekkidi banttas kattaa giigissoosona.

Ta cherchiyaa baada keehippe anjjetada yaas. Ha anjjoykka intte giishettidetiiye anjjettideeti? Cherchiyaa biitte anjjoy daroy dees.

Ayee ne waanay boosan boosan awun coo uuttagay? Aaway nena gidenee naagidi diyoogee? Ne waanay? haaya hiini shooriyaakka neena degmo tuukkiyaawu xeeggawus gammi"ido giishshawu aggada baadus. Haya ishi ha"i!

Sakkarissiya ushshata uyanas koyyikke. Gaasoykka eta uyikko asaara kacettayis, bukettayis, aappe kanttidi tanatettaakka qohanawu danddayiyo gishshawu uyikke.

Zillaytti ta awaara daamoota taraara baadiis. Ankka lo"iyabata ta aaway odidees.

Ta aaway sa'ay wontiichin denddidi arbaamincce huleti saatiyan gelides. Gaasoykka gediyara biido gishshawu gidoppe attin tekinoloojee ehiidoban biidikko.

Wolaytta soodo yunburshshe tamaaretti xinaattiya gelanaappe koyrotidi tukkiya uyoosona. Ha tukkeekka eessuwan xiskkoy yoonntta mala go'ees.

Wolayitta dere asay dumma dumma woga iqata keettan kaqoosona. Ha iqayikka keettaa dumma lo"otetaa immes.

Ta hachchi gallassa kaappiyan qurssee wurida saaten gelida gishshoosi tukke keettan shaayara qoqorera madis.

Astamaare ba eriddo qofaa ba tamaariyassi qonccissiya ogeta ogekko tamaareekka astamaariyappe uttidi tamaarees. Ba qofakka qonccissees.

Wolaytta sooddo yunburesttee huuphe tsifate keettaa dumma dumma go'ettiya iqati de'oosona. Leemisuwawu komppiitere, iskkibirittoyi....

wolaytta soodo yunbursee huuphe aysso aawaa eregaa quchcha dusu. ha eregaykka kariya loyttidi besees, aawaykka o anjjidees.

Pa! Abebe na'iyaa tamaraara hagaa A guwaaniyaa maayiyode tana ayba lo"ii! Ta na'ee hadara neekka taararikkii? Timirttee asaa go"ees enji qohi erenna. Hadara ta na'ee ta niyo odiyogaa siya. Kare kare gooppa hadara ta na'ee.

Darobata oli kanttida nu aawati woykko nu aawaati keehippe doosona. Ha aawatikka bantta bagaara lootta oosota ootti kanttidoosona.

Woggaa gala tanni ta lageturaa cherchiyaa banawu de'aysi, ha galasannikka indashay yettaa yexanawu dees

Wolaytta asay hediyara haaho ogiya hemettiyagishshos ha eti hamettiyo wode awolache gediya montta mala keehippe nuna maaddes.

Taani waanoo! issi kare biittappe yiida bitaniyaara naati kuwaasiyaara shoocidoosona. Ha bitaneekka keehippe wozanaay mi"iides.

Wolaytta sooddo kataman issi attuma na'ay bullachchaa woykko baalay gakkiyo wode dungguzaa aattees. Ha dungguzaykka keehippe alleeqissees.

Histiriya ta nababiyo wode keehippe tana ufaysees, kase aadhidaba nu aaway ootidoba nuna erisoosona. hegaa gishawu I tana keehippe nabbaba giis.

Wolaytta asay keehippe xoossaa goynoosonnanne bonchchoosona. awukka sabaa immoosona. Galassan gallasan ooratta bonchchuwaranne sabaara A sintta shiiqoosona.

Wolaytta soodo telegiraamme chaanaallee asaassi galla galassan oorataa gididabata aatoososna. Ha oorata miishshay asaa keehippe malaalissees.

E, Na'ee tukkiya eessoykki waanay ta geladda gam'askko, taappe guyye yiiragaw sintta ehaada immayiyye na'ee ne waanay? He dembbenyigna oyqqiyo ogiyaa erikkiye? Waanay eraa eessoya injjii azzalassa, michche banati elle ga ta paxanays.

Wolaitta asay banttana naati anjjettiyo wode woikko bullachchay gakkiyiyoo wode keettaa aleqisosoona woikko loyttosona.

Asa naati ba kushiyan mexxanawu daddayieesi danddayettenaageeti giddoppe atin nu Xoossaa godi ba kushiyaara mexidabati daro soon doosona.

Wolaytta soodo kattaman asaa naati aqqiyo sohuwanne shemppo sohoy dumma dumma heeran de'ees. Ha aqquwa sohoy dumma dummabapee miccanaassi woykko keexxanaassi danddayettees.

Wolaytta dumma dumma heerata issi mala misatissiyageti daroti de'oosona. Leemissuwawu bullaachchaa ekkiyo wogee...

Wolaytta giddon dumma dumma ammanoti de'oosona. Leemisuwawu Orttodookise, pirootesttantte, musiliimee he ubbaykka issoy issuwara sigettidinne bonchchettidi doosona.

Wolaytta sooddon daamoota giya sohuwan godaree beettees. Ha godareekka sa'ay qammiyo wode kiyees. Ikka ba demmidabaa mees.

Tekinoolojee eehido murutatuppe issoy sookketiyaako. Ha sookketeekka nuussi silkkiyaa batiree wuriyoo wode woykko issibaa charjiyaa sohuwaakko.

Wolaitta sodo katama gidon dumma dumma goyno keetati doosona. Ha goyno keettanikka qaalay odettees, mazmuree yexettees, dumma dummabatikka oosetoosona.

Wonggofiray, xiidday, zagabay, woyray, ha ubbaykka shiiqqidi asaa na'ay tamaa eetti ba kattaa kattanawu go'ettees.

Wolaytta sooddo kattaman dumma dumma mereta utetati de'oosona. Ha mereta utettata giddoppe leemmsso daammoota zummaa tselanawu danddayoos, ha zummaykka keehippe gita.

Wolaitta asay ba siiqiyo lage woikko ba siiqiyo shooro asa gidikko hayqqiya wode moogo sohuwan zilaaloosona.

Wolaytta deree hara deriyaappe keehin dummatiyaa miishati doosona. Giddoppeattin dunguzzaa baggaara keehippe dummatoosona. Ha dungguzzay go"ees wolaytta asaa.

Mashshaa wolaytta aawati go'ettiyabatuppe issuwa gidishin ha mashshaa baalee gakkiyo wode miizzaa shukkanaassi go'ettoosona.

Wolaytta sooddo kataman issi aayyiya shaara gida uttikko a yeliyo wode haakime keettaa badoos. yankka naa'a maarara yelawus.

Asaa naatti namisettidi woyko ba bolla minnottetanne ba bolla lo'otettaa naganassi go'etosonna, lemisiwassi manguwaa xeliko mangoy kehippe go'ees,

Wolaytta sooddo unbbursse kaafe tamaare kattaa aatiya oosuwa asaa kiittanaassi koydees ha oosuwankka tammanne ichchashshu macca naatanne usuppun ade naata koydees.

Haattaa asa nay uyyanassi go''ettiya ushsatappe issuwa gidishin ha haattakka biittaa bookkidi woykko bombba go''ettidi demmanas danddayoos.

Ta dere laytta timirttessi gakido tamaretti ubbaykka soon uttontta mala heeran heeran timirtte keettaa keexxiya oosuwaa keehippe minnidi oottishe dees.